Bana bali mukibiina, bagwatile zingubo zifaana nga zesi basomelamu, zi zi zingubo zene zesi basomelamu za pink nenga zili ziliko ni bitogi biwaanga benyusile makono gundi ahambile ikalamu mukoono esi awandukila, nenga kuzitebe zene bitabu biligako nenga bali mu kibiina. Kibiina kye bakubila bibawo zimbuga ziligamu.

Gusowani gugali ate gumwanga bakwikasile ku wayikasile asi ku mukeka nenga gulimo mayido, mayido gandi babalule gandi gakyili mubi ko mubikokotilo nga buwanga bwakasi bwo buliko kusowani yene

Bakasi bebowele zileso mubibuno, baboweleko ni zintambi ni nyombe mukyibuno, baliko bakyina bali kukyijewa nenga batu bali idayi baliko bakuba zingoma, nenga bandi ba- baliyo baliko bakuba bisala bagwatile ni zingubo zi wanga bali kukyijewa kyene kyiliko bunyaasi, nenga idayi wene misaala nayo jiliyo gundi wa'ambile imuka mukono

Silingi nenga ze zinoti ze Uganda ziliko iye bya nkumi tano ilimo bya green bugaali eeeh bwo green , iliko ze jimitwalo jibili nenga zinoti zene zejimitwalo jibili zili zibili nenga zitandalafu, iliko iye lukumi nenga ilimo bwa yellow, yabamo ne iye gumutwalo elikamo ne bwo purple purple, bazitela adwena.

Makono gawambile inyeni , inyeni yene mukono mu mulayi gwawambile imaaso munyelezi gwawambile che inyuma nenga inyeni ngene yasamile mukanwa yakolele ne tsimoni yayi ilikamo butonyeza butandalafu ne bumali.

Inzuchi ili muchumuli chimuli chitandalafu inzuchi yene iliko mooya kuchemaaso kyene yamiliya ni zipapa yazile muchimuli ili kununamo bufu bwene buba muchimuli bwesi ikolamo buuchi.

Zimbogo- zimbogo zindi zikulu, zindi zikyili zijekye zili mu bunyaasi mumisitu nenga zikulu zayifumba zinziga zijekye zinziga zikyili kwifumba niyo nenga zili mumisitu bigona nabyo biliwo bibisi, idaayi yene misaala giliko jibonekelayo, kanyonyi kaliko ka bululukila mungagi.

Zikafu zinzungu zamiliya ziligamo bumali ni buwanga zili kuchijewa ziliko zidya bunyasi nenga kuchiyila kwene kwachalama buchalami ni gumumu gwakasile kuchijewa kwene nenga idayi yene misaala kutulo kwene kwechijewa kwene misaala giliwo jaleya mungazi mileyi ni gimisitu naye giliko lubega lulala

Inguje yekale ku kyisaala, ya'ambile kasaala kene nenga iliko myoya yamaliya ni mumoni, mumu gwakasile mubisaala byene nenga busya ubundi bwamenyekele, nenga yagumbile i munwa nenga idaayi misito giligayo ni gamatu ni gamatu gabitana mungaji mwene mabisi.

Umukasi akutuula munzu ye lubembe mulyango eboyele i'leesu kyemwalo, asudile bitu mu kabbo ateleko ni bitu kungaji kwene, inzu yene ye bunyaasi nenga awo kutulo kwene kwe inzu yene ye bunyaasi aliwo, aliwo kyitaala kyitaala nakyo batako bunyaasi kungaji bakubba bisinde bayikasako baje ba chi chi chi chiyi kyene kye kyitaala batako misaala zitulo, inyuma yene yenzu iliyo madote ni bisaala, mwigulu namufeli alimo abonekele umuwanga

Umwana usoma awandikile bilomo kulubawo, lubaawo lwene lumali nenga ali kuwandikila inoni, inoni ngene iwanga nenga a a atele chuma chino ichimuyeda kubaala ku kumeza atelewo ne chi chigubo ichisimula amala egulewo ne chitabo chene chesi chesi aku, chesi alikusileku amale awandike bituu byene kulubawo nenga ali mukibiina akubile chikalu agwatile , agwatie chngazi chiwanga afumbileko ni changazi chene, agwatileko ne gyemwalo chimali a ogesele mukono ku kulubawo kwene aliku aliku alikuyigisa bachenye baliko balikobegelesamo nenga agwatile ne kakomo.